Dis image na about how peson fit protect demsef from STIs—Sexual Transmitted Infections. E give six beta tips wey go help pipo dey safe wen dem dey have sex. Make we break down. Nomba one use barrier method. Dem talk sey make you dey use condom. Then tell All dis na tins wey fit block infections from one peson enter another. Condom na the common one but if na oral sex Two use correct lub. No be all lubricant dey safe with condom. Dem recommend sey make use water base or silicon base lub becos oil base one fit spoil condom an dat one go increase to chance to carry infection. Three, wash sex toys. If you dey use sex toys, make sure sey you dey wash am well. If different pipu dey use am, or you dey use am for different parts of body, an you no clean am, infections fit spread Na hygiene matter be Na hygiene matter be dat. Nomba four open communication. Make you dey talk well with your partner oh. If una dey honest about health matter an how una dey protect unasef, e go help make una enjoy sex an still stay safe. Nomba five, reduce nomba of sexual partner. The more pipu you dey sleep with, the more your chance to catch STI. If you fit sick to one partner or reduce the nomba, your risk go low. Nomba six, regular testing. um regular testing. Make sure sey you an your partner dey go test for STI from time to time. Sometimes, infection no dey show sign, so na test go tell you if everything dey okay. E go help you take actions fas if something dey. The bottom line be sey to avoid STI, peson need dey responsibili peson needs dey responsible. Clean an dey communicate well. No be only to enjoy sex, but make you dey safe too. All the tips for the image na simple but strong advice wey anybody fit follow whether you be man, woman, straight or whatever your style be. Prevention na beta pass cure an to dey inform na big step toward beta health. If you follow all dis tips, you go reduce the chance of catching or spreading STIs. Stay sharp, stay clean, an always protect yourself.

Vaccine na one kind medicine wey fit help body fight sickness e no be like when person go sick but e go help body learn how to fight Sickness before e come when you take vaccine e carry small part of de germ wey cause de disease but e no go make you sick but e no go make you sick this small part go help de body knows how to how de germ look like and how de how to bite am this na how e work first when de vaccine enter your body de human system de part of your body wey dey protect you from sickness go see de small part of de germ like part of de virus or bacteria de human system go start work immediately you go produce something wey call antibodies. antibodies na special soldiers wey go help fight that particular germ if de same germ try to attack you later your body go ready because im don know how to how de germ look like and how to fight am well well de body also get other kind kinds of soldiers like t cells wey also dey help in case de sickness try sneak in case de sickness try sneak in this t cells go remember de germ and fit help destroy am fast so you no go even get sick vaccine fit come in different form some go be injection other fit be drug for mouth or nose e no dey matter how de vaccine take enter your body de important thing be sey you go help your immune system remember how to fight this sickness. one important thing wey people suppose know be sey after you take vaccine e no be sey you go immediately feel sick you go take time before your body responds an you go dey safe from de sickness even though sometimes person fit feel small pain or fever after taking de vaccine e no be sey you don catch de sickness na just your body dey react to de vaccine as e dey work to protect you for Nigeria for Nigeria as people take vaccine for things like polio yellow fever and measles e don help stop many people from getting sick if you all take vaccine you go make our community safe because you no go let disease spread fast again so when you hear about vaccine no fear oh. e no go harm you e go only help your body stay strong to fight sickness.

Birth control na way wey pipu wey dey use take prevent belle wey no dey planned. E get different types and how well dem dey work depend on the type wey pesin chose and how dem dey use am. Birth control fit work well if pesin dey use am correct. Some dey work pass others. For example, Injectibles, implants, IUD - wey something dem dey fold for inside woman belle. E dey very strong, dem fit dem fit stop woman from carry belle for long time if you no ready. If woman use dem well, e fit work like ninety-nine percent correct. E mean sey if hundred percent woman use am well, maybe na only one go still get belle by mistake. Condom dey protect too and e dey help stop belle and also protect from disease. But e no strong like implant or injection. If pesin use am well, like if e tear or dem dey wear am for beginning, e fit fail. Na why dem dey na why e dey important to use condom well and make sure e sey e dey use am correct. E fit work like eighty-five to ninety-eight percent depending on how well pesin take use am. Den e get birth control pills. Na medicine wey woman dey drink everyday. If woman no forget to take am everyday, e dey work well like ninety-nine percent. But if she miss the whole two days, e go fail and so e need discipline. Some pipu dey use calendar method or withdrawal. But dose ones na, dose ones no too strong at all. Dem dey work sometimes, but many times dem dey fail. Belle fit enter easy with those method because nobody dey always follow plan. Abstinence wey mean sey pesin no dey anything at all. Pesin no dey do anything at all, na de only hundred percent sure way to no get belle, but na choice wey no be everybody go fit follow. So de koko be sey, birth control dey work but na how we but na how you take use am go determine how well e go work. If you use am correct, you fit abort unwanted belle. But if you no use am well, wey you no dey consist, you fit fail. Na why e good make pesin go clinic talk to nurse or doctor wey sabi, so dem go help choose the one wey go fit your body and your lifestyle. Make you no dey shy to ask question. Birth control na smart choice for pesin wey wey wan plan im life well-well.

Wearing mask na one of de best way wey fit reduce how respiratory infection like COVID nineteen go spread. e dey very important because de virus dey spread pass de air when person wey get am cough sneeze or even talk, de mask go cover nose and mouth. e go help stop de virus from spreading to de pipu around us. for Nigeria e no too strong, strange for pipu to wear mask because some of us don sabi how e take work well when e come to prevent diseases. when de pandemic of COVID nineteen start, government for Nigeria begin to tell pipu make dem wear mask anytime dem dey go public places like market church, hospitals, and other crowded areas. de mask no just dey help stop de virus from spreading, e also dey protect us from some other diseases wey fit spread through air like flu cold or other respiratory sickness. de mask fit no too comfortable but e dey important e go reduce de risk of being infected. e no matter whether you get symptoms or not, you fit still carry de virus without sabi. So, wearing mask dey help protect not just you but also de pipu around you, some pipu fit no wear mask because dem no dey believe sey e go help but e dey work. if we all fit wear am together. wearing mask no be only about protecting yourself, e also dey show sey care about de health of other pipu especially for places wey pipu go gather together like public transport market and hospitals wearing mask, go reduce how fast de virus go spread for Nigeria were pipu dey live like dey live close to each other and transportation no always dey dey very far apart. wearing mask dey help big time. e no go bad if pipu fit remember sey de masks go help us save lives. e no too hard to wear am pipu fit use face mask made from clothes, disposable mask or even de ninety five naira mask if e need, all we need na small effort to make sure sey we dey safe and we dey protect de community from COVID nineteen and other sickness. in conclusion wearing mask no just be one way of preventing COVID nineteen e be one way wey fit help reduce house respiratory disease dey spread and e dey care. e dey necessary for everyone to wear am especially for crowded areas. na small effort we all need to make de world safe for everybody.

Before you choose health insurance plan for Nigeria, make sure sey you reason dis five things well well so you no go regret later. Number one, wetin de plan cover. Na de first thing wey you suppose check before dis, no be all health insurance dey cover everything some go cover basic things like malaria, typhoid and small small sickness. Some fit cover surgery, maternity and dental or eye treatment. So before you choose any plan ask ask dem, make dem tell you everything wey de plan dey cover so you go sabi whether e fit your needs. Number two, money wey you go dey pay. Every month every year you go dey pay one kind money to keep your insurance active you ghats check whether de money dey whether de money dey within your power. No go choose plan wey go make you dey? suffer. Pick one pick de one you will pick de one wey your pocket fit carry before still dey give you better service. Number three, hospital wey dey work wit plan. Another things wey important na to check whether de plan dey work hospital wey dey near you. Some health issuance get only few hospital wey you fit go, if wahala burst na de hospital no near or no good na big na big? be dat, make sure sey de hospital wey dey? dey okay and easy for you to reach. Number four, how dem take handle emergency. Life no dey tell person before wahala show, you ghats know how your health plan go take handle emergency. If you get accident or one sickness catch you suddenly dem go answer fast you fit go hospital straight or you ghats call dem first, dis things dey important to know. Number five, pipu wey don use de plan before, try hear from pipu wey don use the health issuance before. Ask questions if plenty pipu dey complain sey dem no dey respond on time or sey dem no dey cover within dem promise just waka comot. Good insurance plan dey get better name for seed for street. No rush wen you wan choose health insurance na your health and your money dey involve so shine your eye well, ask question compare different plans and go for de one wey go protect you and your family well. Health no get duplicate so make you no take am play.

For Nigeria, social media don change plenty things for healthcare sector. Before before, na only pipu wey get better connection fit get health information or meet doctor. But now, with social media like Facebook, Twitters, Instagram and TikTok, everybody fit learn about health mata even from house. People dey use social media talk to talk about dia sickness, share experience and ask questions. Dis one don make many pipu dey aware of things like; HIV, diabetes, malaria and even mental health. Before, pipu dey shame to talk sey dem get depression or anxiety, but now with pipu wey dey share dia story online, others don begin understand sey e no be taboo and dem dey fit help early. Doctors and nurses too don dey enter social media. Dem dey post videos and write-up to educate pipu. Dem dey talk how to prevent sickness, de kind food to chop, wetin to avoid and how to live healthy life. Some go even do live session wey pipu fit ask question. Dis one help well well especially for areas wey no get enough hospitals and doctors. During COVID nineteen time, na social media help separate correct information quick quick or know say make dem wear mask, wash hand, and keep distance because of wetin dem dey see online. Even fake news dem dey correct am through social media. Social media sef don don help with emergency. Pesin fit fall sick, accident happen for road and within minutes, pipu go begin help or call emergency number. Some hospital don dey use WhatsApp to at ten d to patient, especially for follow up after treatment. Even campaign for blood donation, cancer awareness and vaccination dey go viral because of social media. Young pipu wey like social media don dey join health campaign and volunteer work for because e dey easy reach dem online. But e still get wahala. Some pipu dey post fake health advice and if pesin no wise, e fit follow wrong things. So, e good make pipu dey check who dey talk and even pesin na real health professional. Social media don bring health closer to the pipu for Nigeria. E don make pipu wise, e don give voice to those wey no fit talk before and help pipu connect with health fast fast. Na dis evolution wey fit save many life if we use am well.

Hepatitis B na one kind virus wey dey affect pesin liver. Dis sickness fit serious well well if pesin no treat am early. E dey spread mostly through blood or blood fluid like when pesin use de same needle share sharp object or from mama to pikin during belle time. One of de first sign na sey body go just dey weak like sey pesin no get energy to do anything. E go be like sey body dey tire every time even if you no do work Another sign na fever. Body go hot like fire and sometimes, e dey come with headache both cold shiver. Some pipu go begin vomit or dem go dey feel like sey dem wan vomit every time. Dem belle fit dey pain dem and dem go lose appetite, dem no go gree chop food at all even if dem even if dem chop, food no go sweet for mouth. Another serious sign be sey pesin eye and body fit begin yellow. Dis one na Jaundice. Na one of the big sign wey show sey liver don dey suffer. Urine fit turn dark like coke and stool fit change colour to clay colour, belle go swell sometimes and e go dey pain. Some pipu no do even get sign at all, but de virus go still dey dia body dey damage liver small-small. Dis one dey very very dangerous because because the pesin fit dey separate the sickness without even know sey e get am. Hepatitis B fit turn to chronic if e set if e stay long for body. If e turn chronic, e fit cause liver problem like liver failure or liver cancer later. Na why e good make pesin go hospital go test if dem suspect sey something wrong wit dem. Prevention na better pass cure. Make we no share sharp object like blade, needle or toothbrush. Make pipu dey take vaccine wey go protect dem from the virus. Mama wey get am suppose take step make she no pass am to pikin. So if body dey behave somehow, as in, if you feel your body dey behave somehow, like like you dey vomit, your eyes or skin dey yellow, you no dey get power, abeg go hospital. Hepatitis B no be sickness wey pesin suppose joke with. Early checkup and treatment fit save life.

Immunization na one strong way wey dey protect pesin pikin and even big pipu from any bad bad sickness dem. Na injection own medicine wey dem dey give pesin make pesin no catch disease even if de disease dey waka for de area. E dey help body sabi how to fight de sickness before the sickness even come. One big benefit of immunization be sey, e dey protect pikin from dangerous sickness like measles, polio, whooping cough, tetanus and many others. All dis sickness fit make pikin die or even get permanent wahala for body. But if dem give pikin correct immunization, e go strong no go catch and no go catch all those sickness. Immunization dey help community too. If plenty pipu for one area if plenty pipu for one area get de injection, de sickness no go fit spread. Dis one na wetin dem dey call ‘Hard Immunity’. Even de pipu wey never get de injection go dey safe because de sickness no fit waka reach dem. So, if mama and papa dey give dia pikin immunization, dem no dey only protect dia pikin, dem dey protect other pipu children. De thing good for economy, as in, if pikin no dey fall sick, mama and papa no go dey carry go money go hospital every time. Dem fit use de money do better things. Pikin go fit go school, stay steady and learn well. Mama and papa fit go work without stress. Country go dey work well and country go dey grow well because everybody dey healthy. Another better thing be sey some sickness like small pox don comot from de world because of immunization. If we continue to dey take de injection as dem dey arrange, we fit comot sickness. For example, polio wey dey make pipu leg bend don almost finish for Nigeria because of immunization. Some pipu dey fear sey immunization go cause wahala but na lie. De injection wey government dey give na safe and dem dem don test am well before dem start to dey give pipu. Small fever or body pain fit happen after de injection, but e no go dey serious and e no go go on its on. Some so make everybody carry dia pikin go health center make dem collect all dia injection as e dey due. E free and e dey save life. Immunization na one one of de best gift wey mama papa wey mama and papa fit give dem pikin health pass everything.

Social media don become big part of awa life today, but e still get plenty wahala, especially for health mata. De disadvantage wey social media dey bring for healthcare for Nigerian side, first, na one big, first no be sey na ones, na one sey de fake news full ground for social media as pipu dey post health info wey no correct. And one and before you know e don spread like wildfire. For example, If pesin talk say na one herbal mixture fit cure cancer, many pipu go believe without confam from doctor. Na so pipu go stop dia treatment go dey drink nonsense wey fit even kill dem. And another problem na sey social media dey expose pipu private health mata. Some pipu no sabi dem sabi sabi sey dem suppose keep some kind of sickness private. Dem go go carry post for Facebook, Instagram. Before you know, everybody don dey talk about am, dem don dey mock the pesin. Dat one fit make pesin shame or even fear to go hospital again. Social media sef dey cause wahala between patient and doctor. If pesin read something online about one sickness, e go come think sey um e big pass doctor. So wen doctor dey try explain wetin really dey happen, the pesin no go gree, dem go dey argue. Dat kind attitude fit make treatment no go well. Many health workers dey use social media anyhow. Some go snap picture or video of patient without permission, dem post online. Dat one na big disrespect and e fit land dem for trouble. E mean sey pipu no go trust hospital again because dem go fear sey dia mata fit land for internet. Plus too much time wey pipu dey spend for social media dey make dem forget take care of dia body. Instead of instead of dem to sleep well or chop better food, dem go dey press phone. Dat kind lifestyle dey affect health small small. Lastly, social media dey spread panic. If pesin read sey one new disease don land, even when e no reach dia area, dem go start to fear. Some go even start self medicate wey fit cause more problem. So, make we shine eye when we dey use social media for health mata. No everything wey you see online be true. na be everything suppose enter internet. If wahala dey now, na better hospital be de answer.

Religious trauma na wetin dey happen when person don suffer for religion wey dem dey force am, or wey make am dey fear, shame, or feel say e no good enough. Dis kind trauma fit affect person mind, body, and how dem dey see life. Make Sometimes grow for church, mosque, or any religious place wey dem no fit question wetin dem dey teach, from small pikin dem go dey say, “If you no do if you no do dis, God go punish you,” or “You no go hell.” Dis kind message fit enter person head deep con dey disturb am, even wen e don comot for the religion. And one major symptoms for religious trauma na fear. Person go dey fear say if e think different or e if do wetin the religious no allow, God go vex for am. E fit even dey fear thunder, accident, or death say na punishment. Dis fear no be normal again, e dey chok person mind. And another symptoms na guilt and shame. Person go dey always feel say e no holy enough, say e bad or dirty, even if e no do anything wrong. E go dey carry heavy guilt for mind because of wetin dem dey teach am before. People wey get dis trauma fit also dey doubt themselves. Dem no dey trust their own sense or decision again. Everything wey dem dey wan do, dem go dey wonder weda or d right for God eye?” or “weda dem go go hell?” Nightmare and flashback na anoda wahahla. Some people go dey see dreams wey dey scare dem, maybe hellfire or spiritual attacks, because of wetin dem hear or see before. dem fit even dey hear voice for head wey dey remind dem of old religious teaching. This trauma fit make person hate or fear religion later. E go hard for dem enter any religious place or hear preaching without feeling pain, or anger. Dem fit even vex anytime dem see religious pipu because of wetin dem don pass through. Religious trauma na real thing. No be say person dey overthink or dey lazy to serve God. Na deep wound wey religious cause for heart. Pipu wey dey go through am na Pipu wey dey go through am need love, support, and time to heal. Na serious matter, and nobody fit help dem show better understanding.

An ten atal care na important part for belle woman life. E dey help make sure say mama and pikin dey healthy before, during, and after born. But for Nigeria, many women still dey face wahala wey dey stop dem from go an ten atal care. These na the barriers wey dey stop Nigerian women from use an ten atal care: One big barrier na poverty. Many women no get enough money to go hospital. Transport alone fit chop the small change wey dey their hand. Some no even fit pay for card or treatment. Na why dem go prefer stay house or go local midwife. Another wahala na ignorance. Some women no sabi wetin an ten atal care mean or why e important. Dem go just dey say, “Na how my mama born me, I go born like dat.” Dis kind thinking dey make many ignore hospital until wahala don show. Culture and tradition too dey hold many women. For some tribe, dem believe say na when mama wan born na then she suppose go hospital. Others believe say if you go hospital early, your pikin go die. Naso dem go dey fear go. Husband or family control na another barrier. Some men no dey allow their wives go clinic unless dem talk so. If husband say no, woman no fit go. Some mother-in-law fit talk say dem no do one for their time, make the woman manage. Distance to clinic na big matter too. Some pipu dey live for village wey no get health center. To reach town wey get hospital fit take hours, and transport no dey easy at all. Dis one dey discourage plenty women. We no go forget the bad attitude from some nurses or doctors. Some women talk say dem no like how dem dey treat person for government hospital. Some nurse go dey shout if woman no dress well or she no speak English. That kind thing go make woman no wan come again. Finally, lack of support dey affect many women. If woman no get who go follow her or help carry other pikin, she go just stay house. Some dey shy to go alone or no get confidence. All these barriers dey make an ten atal care hard for women. Until government, community, and family work together, the wahala go still dey. We need make an ten atal care easy, cheap, near, and friendly to every woman wey carry belle.

Antibiotics na strong medicine wey dey help fight infection wey germs like bacteria dey cause for human body. Dem dey very important for human health because dem dey save lives and make person recovers quick from serious sickness. Before antibiotics come, many people dey die from small infections like wound wey no heal or cough wey no stop. But since we begin use antibiotics, plenty people don dey live longer and better. One big benefit of antibiotics be say e dey help cure infection fast. If person get infection like typhoid, pneumonia, or urinary tract infection, once e take correct antibiotics, the sickness go begin clear, e go make person body strong and reduce the pain wey dey worry am. This one dey help people go back to school or work quickly. Another benefit be say antibiotics dey stop sickness from spread. For example, if one person get contagious infection like tuberculosis or gonorrhea, if them give am antibiotics sharp sharp, u go help stop the sickness from pass to another person. This one na big help especially for places wey people dey live close together like village or town. Antibiotics still dey protect people wey dey do surgery or get serious injury. Before doctor go do surgery, dem go give the person antibiotics to prevent infection wey fit enter body through the wound. This one don help many people survive operation wey fit hard pipu. E also help people wey get sickness like HIV or cancer wey their body no strong to fight infection. Antibiotics dey support their body make dem no break down. But make we remember say antibiotics no be for everything. E no dey work for virus like flu or malaria. If person misuse antibiotics, oh fit cause wahala like drug resistance. This one mean say the medicine no go work again when the person really need am. So, we suppose only take antibiotics when the doctor prescribe am. For Nigeria today, antibiotics don save plenty lives, especially for children and pregnant women. E don reduce deaths wey dey happen from infection during birth or from sickness like sepsis. As we dey use antibiotics, make we use am with sense. Follow doctor instruction and no share medicine. That way, the benefits go continue to help everybody for long time.

Medical equipment na de pros an machines wey doctors nurses an other health workers go use to take care of patients. Dem dey help to diagonose diagonose treat or monitor sick pipu. We have stethocope; dem dey use am to hear de heart and breath sound of patients. We have syringe; e dey for injection medicine body or for taking blood sample. We have therrmometer: e dey measure body temperature to know if person get fever we have blood pressure monitor: e dey check de pressure for your arteries to know if e too high or too low. we have oxygen mask; e dey supply oxygen to person wey dey have breathing difficulty and we have ECG electrocardiogram e dey monitor heart activity an show if person heart dey work well. Ventilator e dey help patient breath when e no fit breath alone; we have x-ray machine e dey take picture of de inside of body to check bones an organs. we have ultrasound machine; e dey use sound wave to look inside de body especially for pregnant woman. we have CT scan machine; e dey take details pictures of organs an bones inside de body den we have MRI machine; e dey use magnetic field to take very clear picture pictures of internal organ. we have wheel chair; e dey carry patient wey no dey fit walk or wey no fit walk on their own we have crutches e dey help person wey leg injury work by supporting their their weight. we have hospital bed; we have Infusion pump, we have poles oximeter: we have IV cannula: hospital bed e dey provide comfortable place for patient to lie down an rest. Infusion pump; e dey give patient medicine upload slowly into dia vein we have IV cannula e dey put medicine operates into patients body through their vein we have glocometer; e dey check if person blood sugar level high or low we have. surgical instruments dem de dem be tools like scissors knives wey doctors use for operations we have dialysis machine e dey help pipu with kidney failure by Removing waste from their flow blood; we have surgical. Dem be clothes wey doctor use to cover patient body during surgery. All this medical equipment dey important for health care and na dem dey help save life and make sure pipu get better wen dem sick.

Severe asthma attack na why person wey get asthma go dey struggle to breathe well e no fit happen any time even when person no expect am. if you get asthma, your airways go dey narrow anytime you get attack and this go make it hard for de air to enter your lungs. severe asthma attack dey very dangerous and person fit suffocate if e no get treatment on time. some signs wey go show sey person dey get severe asthma attack include; one, wheezing: this na when person dey make sound like whistling. As e dey try breathing, e dey loud pass normal breathing or we have shortness of breath; person go fit say e no fit breathe well, e fit dey feel sey chest tight or sey air no dey enter e chest at all. rapid breathing: you go begin breathe fast and e no go get quick catch im breath. person fit feel as if e dey run marathon even when e no dey move, we have coughing cough go dey constant especially at night e no go stop even if person try to rest. we have chest tightness: e go feel like sey something dey press chest down and this feeling no go easy at all. fatigue and confusion because person no fit breathe well. e go feel weak. e go start to get confused or this are de lack of affects brain if person dey experience severe asthma attack e no go need emergency help. fast person wey dey go through severe attack, e fit start to gasp for air and feel like e no fit breathe again. de person no go get help quick e fit lose consciousness or even die d treatment for severe asthma attack go involve using de inhaler. if e get one to help open to help open if that one no work this person go need hospital treatment. oxygen go dey give to help improve de breathing and de Doctor fit give person medication like steroids to reduce inflammation for de airways. if you see person wey dey go through severe asthma attack, no waste time, try get emergency help immediately. asthma no dey play, e fit cause life of e no answer well always make sure sey people wey get asthma get their medication for hand and if you no know someone wey dey prone to asthma always dey keep their inhaler close.

Dis image, dey show different signs and symptoms of one serious sickness wey fit be tuberculosis. Make I breakdown for you. The first image show person wey dey cough blood. Dat one mean sey the person don dey sick well well and e chest don dey bad reach the level wey blood dey come out wit cough. Na strong signs of TB be dat. The second image show person wey get fever. Fever na wen body temperature dey hot pass normal. E fit happen if infection dey for body and na one of the early signs of tuberculosis. The third picture show chest pain. If person dey feel pain for chest especially wen dem dey breath or cough, e fit mean say the lungs dey affected and e no dey normal at all. Fourth image na Dat one na wen cold dey catch person suddenly if even if weather no too cold, e dey follow fever waka and e dey happen wen body dey fight infection like tuberculosis. The next image show us the long time cough. If person dey cough for more than two weeks and the cough no wan stop or even dey worse, na red flag oo. Na one strong sign of tuberculosis. Next one na fatigue. Person wey get TB dey feel weak and no get energy at all. E fit dey sleep anyhow, or no fit do normal work again because the body dey try fight the sickness. Night sweet follow too. Night sweat follow too. Dat one mean say person go dey sweat for night like say e run marathon, even if room cold. Na another sign say something dey wrong inside the body. Den last one show us weight loss. If person dey lose weight anyhow without im trying or without diet or exercise and e no get reason why, na serious sign say e fit get TB or another chronic sickness. All dis signs together dey point say the person fit get TB and im need go hospital quick quick for test and treatment. So TB dey spread from one person to another through air. So if person dey show dis signs, e important make dem know delay to check am. Na early detection dey save life oo. Make we no take dis symptoms play. If we if you or anybody around you dey show dis kain signs abeg go hospital do, go do test. Prevention and early treatment na the key.

Five mean sey de needles get five different age wey dem don bring small small to make am sharp well well normally needle dey get maybe one or three but this one na five. e meand sey de needle go fit enter body smoother and no go pain too much de more De more e sharp and smooth to use so if dem say needle get Dem dey try to say na gentle gentle and no go tear person skin any how now blunt tip difference blunt meand say e no sharp so if dem dey if dem say de needle get blunt tip e mean say e no dey use to inject person directly because e no go fit pierce skin dem dey use am for tins like mix medicine from bottle or use am inside machine wey dey work for hospital e dey safe because e no go injure anybody by mistake e dey important for safety and make no body go use wrong needle for wrong thing safety tips na needles wey dem design make e no harm person accident you know say sometimes after nurse or doctor don use needle if dem no careful e fit injure dem or anoda person but if de needle get safety tips e means say after e don use finish you go eider retract inside or get cover wey go block am dat one go stop from pricking peson again e dey help prevent sickness wey fit pass through blood like hiv or hepatitis so as you see am Na sharp smooth needle for injection blunt tip no sharp dem dey use am for mix or draw in medicine safety tips dey help avoid mistake wey fit injure person after use. each one get him own purpose and dem dey save life in different way for hospital to sabi which needle to use fit save person from big wahala. Hope say de explanation clear for your side and as you see safety fit dey help avoid mistakes wey fit injure person after use so as each of dis three each one get him own purpose and den save life in different ways so.

We wan tok about three kain needle head dem, regular bevel, short bevel, and intrademal bevel. Regular bevel na di common one wey nurse and doctors dey use am pass. E get sharp slant for di tip wey dey make it easy to enter body, na dis one dem dey use for di injection wey dem wan give for muscles or veins, e fit enta body quick and no dey pain too much if dem sabi use am well, di shape fit make am pass through skin and go reach wia dey need am and go wia dem wan target. Like blood veins or muscles. Na pipu dey see pass wen dem go hospital go collect drip or injection. Short bevel na anoda type wey get shorter slant e no too sharp like regular bevel and e no too long for di head dem dey use am wen dem wan make injection for place wey sensitive or wen dem dey inject small pikin or wen dem dey inject small pikin wey skim still ten der e dey give nurse better control so dem no go go too deep inside body. Sometimes dem dey use am for injection wey dem no wan make needle waka pass inside like for small pikin vein or old pesin skin wey don dey weak. Intrademal bevel na needle wey dem dey use or wey dem dey design to enta just small underskin. E no dey go deep at all na dis one dem dey use for tests like T.B test or allergy test. E no go just enta under small e go dey raise small bump like mosquito bite. Dis type na for wen dem wan make medicine stay under di skin, make e dey show reaction nobi far deep injection at all, di needle head dey almost flat, and e dey enta skin side ways small. To summarise, regular bevel na for di deep injection, short bevel na for sensitive area or small body while di intrademal bevel na for injection wey suppose stay under skin each one get wetin dem dey fit do and wetin dem no fit do, na wey nurse or doctor go choose di one wey go do di work well pass. If dem use one wrong, e fit pain well, or e no go work as e suppose. So di type of bevel needle matta depending on di kain of injection wey dem wan give, you fit know but na small small difference like dis dey make injection betta and less painful

Wetin fit make pesin dey wake up for night for time to piss get many reasons. Dis kind wahala dey disrupt sleep well well and e fit mean sey something dey go wrong for body. Make we yarn some common reasons wey dey cause am. One big reason na old age. As pesin dey old the bladder no dey strong like before. E go dey hold small water So the urge to go toilet go dey come quick. Na why old pipu dey wake up many times for night go piss. Another one na too much water holding before bed. If pesin chop plenty soup or drink water, zobo or beer before e sleep, the water go need come out and you go wa wake and you go wake am go piss. High blood pressure fit cause am too. The medicine wey dem dey take for high blood pressure dey make body push water out. And if na pesin take the medicine for evening or night, e go dey piss for night. Another reason for sugar dey high for body, e dey make pesin piss plenty times. Both for both for day and night na sugar. diabetes. Sometimes infection for bladder or toilet disease fit cause am. If person get infection, e go dey feel to piss anyhow. Even if na small water dey for bladder, the thing dey pain am. E dey disrupt night sleep. So swollen leg for water for leg na another thing. As pesin lie down sleep, the water dey, the water wey gather for leg go go for bladder and you go need to piss. Some pipu wey dey suffer from sleep wahala like sleep. fit wake up many times and any small urge to pis go make dem dey stand up go toilet. Even mental stress or worry fit make pesin wake up and dem dey go use to den dem go den use dat chance to go toilet even if de no really wan piss. Some women wey born before fit get big bladder because for the birth and dat one dey make dem dey wake up go piss for night. Dis matter serious, Yes dis matter serious especially if e dey happen all the time. Na beta thing make pesin go see doctor, check wetin dey cause am make dem no dey suffer for night

Anxiety disorder. Anxiety disorder na one kain mental wahala wey dey make person dey worry or fear too much even wen nothing dey really happen. E dey make person body and mind no dey rest, and e fit affect how dem dey live everyday life. Anxiety na wen your mind no dey calm you go dey fear things wey never happen, some times you go dey think say something bad go soon happen. Even wen everything still dey normal your heart fit dey beat beat fast like sey you wan run race or your hand and leg go dey shake small small. You go dey sweat even wen place no hot and sometimes you go dey breathe like sey you wan climb hill. One big sign of anxiety na over thinking and you go dey reason am small small things over and over again even afta you don solve de matter your mind no go still dey calm, you go dey carry every small thing for head. Person wey get anxiety go dey find am hard to rest or sleep well, even if sleep catch am e go dey wake up anyhow. Another symptoms be sey person no go fit no go fit concentrate. If dem dey talk to you your mind go don travel go far, you fit dey look person face but your mind no dey there. Work wey you suppose do sharp sharp fit take you all day because you no fit focus. Sometimes too body go dey pain you small small your chest fit dey tight, your belle fit dey turn you or your head go dey knock like drum. Na de stress wey your mind dey carry dey cause all these body wahala. Pipu wey get anxiety dey avoid crowd or any place wey dey wey dey noisy. Dem no go too like waka comot or meet new pipu because dem dey fear sey something go spoil. Some or even begin dey fear sey dem dey craze because dem no understand wetin dey happen for their body now and mind. Some go even begin dey fear sey dem dey craze because dem no understand wetin dey wetin dey happen for their body and mind. Anxiety no be something wey person suppose dey hide. E fit affect your work, your relationship and your health. If you notice sey de sign dey happen to you of ten try talk to person wey sabi like doctor or counsellor. Help dey and things fit better, you no dey alone and you fit live better life.

Mandatory health insurance na one government make am compulsory sey everybody must get health insurance wey go help dem pay for hospital bills. Dis kain system get plenty things wey? especially for countries like Nigeria wey many people no fit afford good health care. First benefit be sey e go help poor people wey no get money to treat themselves. If everybody dey contribute small small money um, small small money every month or year wen sickness come, de insurance go cover de cost. Dis one go dey stop? pipu from dey borrow or sell property just to go hospital. Another benefit be sey e go reduce death wey no suppose happen. Plenty pipu for Nigeria dey die from dey die from common sickness like malaria or typhoid because dem no get. Another benefit be sey e go reduce death wey no suppose happen. Plenty pipu for Nigeria dey die from common sickness like malaria or typhoid because dem no get money go hospital on time. If health insurance dey mandatory everybody fit waka go hospital early because dem know sey insurance go cover am. E go make healthcare quick and easy to reach. E still go help reduce stress for government hospitals as small pipu dey use insurance? go get better money to buy drugs, pay doctors and improve service. E no go be like before wey everything dey slow and no dey organise. Health insurance wey everybody dey pay into also dem dey promote unity. Pipu wey help today fit help those wey sick tomorrow. E dey like one big family wey dey support eachother, nobody knows tomorrow. So if e sure sey e cover fear no dey body. E still fit create more jobs. As health insurance business dey grow, dem go need more workers to run am. Pipu go get work for office, ICT, customer service and even health workers. Last, e go make healthcare more standard. Insurance companies go dey monitor hospital to make sure sey dem dey do wetin dey suppose do. Dem no go gree? dem no go gree make hospital? people or give bad services. So mandatory health insurance go help poor pipu reduce death, improve hospitals, bring unity, create jobs and raise healthcare standards. If Nigeria fit make am work well, everybody go benefit and our health system go strong well well.

Wen you wan choose health insurance plan, e get some kind things wey you suppose sabi so you no go enter one chance. Make I yarn ten important things wey you gat consider. Number one, wetin de plan cover. No be all insurance dey cover everything, you suppose check wetin de plan dey cover like hospital drugs, test, operation and so on. Some plans no dey cover eye or teeth wahala. Number two, how much you go dey pay every month. Dem dey call am premum premium. You gats to know how much you go dey pay every month, make no make you no go choose one wey go dey chop your pocket. Number three, money wey you go fit um you first pay before dem start to help you. Dem dey call am de deductible. If your deductible high, you go pay plenty money before your insurance begin help you. Number four, how much you go dey pay anytime you go hospital. Even if dem don dey cover, you still go dey pay small small anytime you wan go hospital or any or anytime you waka go hospital. Na core pay or core insurance dem dey call am. Number five na hospital and doctor fee if dem dey inside de plan. Some plan get hospital and doc and doctor wey dem dey work with. If your own doctor no dey among you go pay extra if you still wan use am. Number six, emergency cases. Check if de plan go gree help you if kasala burst suddenly. Some pipu no dey gree for emergency wey no happen for their hospital. Number seven, medicine wey dem dey cover. If you dey take medicine steady make sure sey de insurance dey cover am. Some plan, make sure sey de insurance dey cover am. Some plan dey selective for drugs. Number eight, if you wan add your family you fit wan add your pikin or wife or hus wife husband, you gats check and see de plan dey allow dat and how much extra you go pay. Number nine, wetin pipu talk about de plan. Try hear from pipu wey don dey use de plan before. E go help you know if dem dey deliver or na just mouth. Number ten, customer service. If wahala show you go need call dem, make sure say dem dey pick call and dem dey solve problem fast fast. If you check all these things well before you choose any health insurance plan, you go save yourself stress and your money go work well for you.